Bano kyina bali batu batu bano bibowele zilesu ni zingubo zawe , batu bano mumilo bagwatile zijoji batu bano bandi bagwatile zikofila .

Zino kyina zili zi nzukyi, zi nzukyi zino kyina zili zingali bazitele mukyifo kyongene ,zi nzukyi zino kyina zitela bukyi ate bukyi buli bwe gimigaso migali nabi kumutu, bukyi buno bunyala bwakozesewa nga bidyo.

Umuseza asudile byekukwinyayisibwa byebabaana byekukwinyasibwa bino china bilimo bugaali bujeche mwabamo bumodoka bujeche bukosezewa ni babaana mwabamo ni bupichipichi bujeche

Zinokyina zili zikafu zingali ate zikafu zinokyina ziliko zinziga zileyi, zikafu zino ziboneka nga zama kwaya bunyasi kubanga aliwo ni umuseza uli kuziwona imabega wazo.

Yinokina isolo ye mukigona, isolo yinokina ili ni umwaana wewe ate isolo yino ili kwaya bunyaasi mu kisaali.

Umuseza agwatile e'kofila ya yellow ni zi gloves ali kungoona masanyalazi ali ku kanika zi wire ze gamazanyalazi

Bano bali baseza babili ,baseza bano babili bikaale kulyaato ,ate zili saawa ze angolobe kubanga mumu guli kugwa

Kyino kyina kyili kyibumbe kyibumbe kyino kyina kyili kye gumusiro gwe buli ligwanga ate kyibumbe kyino kyabonekele oti kye’ gumusiro gwe Baganda.

Umuutu agwatile i'mask ali kuwamba zingeeni, a'ambile ingeeni indala mukono mwewe ate umuutu yunokina ali ku lyaato.

Umuseza ekaale ku pikipiki ni babandi bali inyuuma bali kwoka byuuma. Byuuma binokina byoka babyooka kutusamu bitu bilayi bye kukozesebwa muli midyango, muli madinisa.

Zingubo zingali bazingoona kwama mubiteteyi, mulimo zi saati ,zikofila, zileesu ,zi bag ni biteteyi ,babingoona kwama mubitengi ni bitenje bindi bilimo byesi bakyikukalamo kungoona mo zingubo dda

Yino kina ili i'nyaanza iye gameezi, ku nyaanza kwe gameezi kuno kina kujendewako ni zimeli ate gameezi gano kina gamenyewamo ni jimingeni nayo minanu mikulu.

Bano kyina bali batu ba bili umutu umulala a'ambile i camera yo wakyenye i camera yino kyina ikozesa kukuba bifaani, inyala yakalawo ya'ambisa nizi video.

Kano kyina Kali ka kyisoko mutu ka kyisoko mutu kano kyina kali ke rangi imali Kali ke ga mooya mamali ate ka kyisoko mutu kano kyina kali kudya misaala.

Uno umukaasi aambile umwana umujeche ali khumumonyesa mukuutu mwewe ali khumubolela kyaama mukutu mwewe.

Kikyuuma kye kamasanyalazi kikokya zinyaama nga zingooko ate kukozesebwa kukafuwisa zinyenyi izigoneleko.

Kino kili kinyoonyi, kinyoonyi kinokina kigendela ku meezi, kiliko munwa muleyi ate nga kinokina kiliko i'rangi imwaanga ni i'rangi imali. Kinyoonyi kinokina ki'amba zingeeni kwama mu meezi nizo esi kidya.

Ano kyina baali baana baana bano kyina bikale mukyibina ate baana bano kyina bekale kuzi desk zawe baana bano basilillie imaso yesi musomesa wawe ali ate bakusoma

Umuseeza ekaale mukasasilo esi baduuma miitu ate baatu abandi bali inyuma wene bali kwangala bibuuyi. Aliwo ne katapila ili kusenda kasasilo wene

Zinokina zili zinvubu, zinvubu zino kina zimeenya ku meezi akulala zamenya kwitaaka, ate zinvubu zino zili zingali.

Ino siina ili imbitsi iye mukigoona, imbitsi ino siina ili kudya bunyaasi ate imbitsi yene chiina ili iye color itandalafu kumubiili kwaayo.

Umuseeza ikaale ku kyalaani kituunga zinguubo, kyalaani kino chiina bakisamba busa ni bijele ne kyaaba kili kutuunga zinanu, zinguubo.

Kyino kyina kyili kinywinywi, kinywinywi kyino kina kyiliko irangi imaali chabako ni rangi imwaanga ate kinywinywi kyino chabako munwa muleyi. Kinywinywi kyino kyina kyili ku meezi ki'amba zingeni kwama mu meezi, mezi nizo kyesi kyidya.

Zimotoka zingali zabikiwile mukyifo tsonyene , zinzu ziliwo zezi’gorofa.

Bano baana bajjeke bali kudima ,baana bano kyina babonekha nga bali kuza kwinyaah minyawo gyawe

Zino china zili zi flag, zi flag zino ze gamawaanga magali kuliko zi flag ze Uganda kwabako i flag ya Kenya kwabako i flag ya South Africa ni gamanambo gandi

Lino kyina lili lidwaliro ,iliko ni kapande kakojesa kati lidwaliro ,amala abawo ni kyidomoola kyesi ukozesa kusabilawo makono

Umzeeyi bamusudile muchigaali chebalema ate aliwo uli kumusindika inanu inyuma muzeeyi uno china aboneka nga ukajenda ta

Umuseeza ikaale mu kagali ke balema ali kwinyaa mupila gwe gamakono ate aliwo umuseeza gundi umuwambileko inyuma iwewe.

Ba simba babili bikaale ku chisaala, basimba banokina bali dangerous nabi kubanga ba simba bano nga ba'ambile akaba kisolo kyosizana bakidya.

Unokyina umulambuzi umulambuzi unoyina asudile byuma mumakono gewe asudile ni bug mumabega ali kugyendela mumabaale yesi alambula.

Kino kili kifwo kyesi babikamo bitu byesi bangonele ni gamakono, mulimo bibo byesi baluka buluki, mwabamo ni i'kofila yesi baluka buluki.

Umuseza ali kuvuga ipikipiki ipikipiki inyala yakozesewa milimo migali inyala yasuda batu kwama mukyifo kyonyene paka mukifo kyindi, akulala inyala yasuda biitu kwama mukifo kyonyene paka mukyifo mukyindi akulala inyala yakukolele silingi.

Kano Chiina kamuuli, kamuuli kano kali ke iranji iye purple, ate kukamuuli kano chiina kuliko inzuchi, zinzuchi zitela naabi kuba kubimuuli biino kubanga bitsibiwunyila bulaayi ate tsafunako bidyo kubimuuli.

Yuno umuseza, umuseza ono kyina emile kwibaale ate libaale lino kyina lili agati e gamezi mezi geza galikonyako ga'anyuga mungazi.

Zingubo zino zili zingali, zingubo zino zangonebwa kwama mu gitenge ,mulimo zi saati ,mwabamo zi leesu, mwabamo ni biteteyi

Bino chiina bili bidyo, bidyo bino bili kusawaani kuliko muchele khwabaakho cabbage kwabaako ne inyama bidyo bino chiina, bili bye zi'takataka zenjawulo.

Yinokina ili i'ngeeni, i'ngeeni yinokina iliko i'colour imali, yabako i'colour itandalafu, yabako ni i'colour imwaangamu. I'ngeeni yinokina yawambibwile ku muloba kwama mu meezi.

Ganokina gali mayido, mayido ganokina bagatele mu kibo ate mayido ganokina made ke bagadeka busa.

Ano badumile kyitu kye Green mumeezi ,kyili kwitololela kumeezi apola apola apola, kyasingejewele kungaaji

Kyino kyina kyili kyinywinywi, kyinywinywi kyino kyina kyiliko munwa muleyi ,ate kyinywinywi kyino kyina kyili kekyi'amba zinyeni kwama mukyitangata ,kyinywinywi kyino kyina kyikozesa munwa gwayo muleyi kuwokabba inyeni kwama mumeezi oba mukyitangata

Buno china buli buchi, buchi buno china bwama mu zinzuchi ate buchi buliko migaaso migali naabi kulubega lwomutu, bukosesewa nga malesi akulala bwakosesewa nga bidyo

Ino ili i'team ye baseeza , baseeza bano chiina bali kwinyaya mupiila kwe gamakoono oba unyala wakulanga uri rugby, mupiila guno, bagujesela asi.

Banokina bali batu bafali, batu banokina bandi bali kulima, bandi bali kutema ziku. Batu bano kina bandi bali kubyaala